Amaadhi mu mwiga gali kulukuta nga gava ere ghaigulu nga gaikilira eno eifo, amaadhi galikola amayengo meru, mu mwiga mulimu obuzingazinga obukoleibwa emiti n'ebisubi ebyo kumaadhi

Abasaadha, abasaadha bali kuzimba bali konhelera embaawo ghangulu ku nhumba kukizimbe kyebali zimba kililainhe amaadhi oba nkanhi kiri kumpi n'olubalama olwe inhandha abasaadha banho bali banna bambaire emidhoozi egye bika ebye ndhaghulo, oghundhi ayambaire ogulimu ebye bimuli muli, oghundhi ayambaire gwa bbululu bali nhe embagho ku nhumba ghaigulu.

Embuzi dhili kutambula ku luguudo olw'eitaka, mulimu edha bbulaaka, endheru nh'ebibalabala bya kisitaka, mulimu ento nh'enkulu, mulimu enkazi nh'obulume. Dhili kulumuka nga dhilii va ku sayidi ere eri emiti nga dhidha enho mu maiso.

Sowani kumeeza eriku ebyokulya eriku obutungulu, eriku akanyama akakalirire, eriku obugulwiinizi oba busani wiki, eriku otutungulu, eriku tukalali otusalesale, eriku obunhanha bwebasazesaze.

Amaato abiri gali ku maadhi elindhi inhenhe elindhi itonho, kumbali kwaago kuliku amayumba ge baserekesa amabaati ghaliyo nh'abantu. Amaato...elindhi lilinho lili mu kala ndheru, ghansi baasigayo kisitaka.